Asaa naati transpportiyo dumma dumma miishshatta go"ettosona, Ettappekka issuwa gididaage kaame kaame ogge bolla eqqi uttis xeelliyoddekka booxidi daro lo"ees.

Asaa naatussi go"iya dumma dumma mittaa ayfetinne kattaa qommoti de7oosona. He mittaa ayfetuppekka issoy baallaa giidi xeesiyogaa ikka daro wode asaa naati muussaassi go'ettiyobatuppe issuwa miyodekka mal"ees.

Daro wode asaa naati maayanaassi go"ettiyo maayo qommoti issippe sikettiyo sohuwan bollan kaqettida maayoti beettoosona. He maayotikka attuma. naati maayiyo maayota.

be'iyode asaa naati bantta meraa giigisanawunne loyttanawu go'etiyoobatuppe issuwaa gididaagee, asaa naatu mentershshan, tiyiyoge lipistiqiya giyoogee hagan beetees.

keehi daro lo'iyaa keettay keexetti uttiss he keetta garssanika lo'iyaa xonpee xonpiiddi de'es issi bagga penggiyaara daro lo'yaa, miishan de'iyaa ciishaykka beettes.

coraabati issippe shiiqidi bayzzettiyoosan suppermarketiyaa giidi xeessiyoosan darobati uttida. he uttidabatuppekke issoy jarkkanne haattaa keettay pittiyo puxxay beettees.

Daro asay bana giggiisiyoba shiishshidi issippe oyqqida sohuwa shaammiyosan shaammpuwa gida asaa naatu huuphphiya geeshanaassinne meeccanaassi maaddidabatuppe issoy haagan beettees.

so heeran dumma dumma prograamiyaassi gigidaabatappe issoy yettaa. he yettaa oyddu naatta issippe giididi yexxidi de'oosona. macca naatikka bulukko gida mayuwaa maayi.

Lo"o asaa naati banta duussa loyttanaassinne xoqqissnaassi daro mala oosota oottoosona. He oosotappekka daro wode gooshshay bettees. He goshshaa oosuwaakka issi bitane oottidi dees.

Dumma dumma xale daro mala tukke keetteatinne katta keetteti de'ooson. he kattaa keettankka gelidi daro asay qumanne tukkiyaa uyyoosoana. qummaykka keehin mal''ees.

Daro asati issippe shiiqqidi eqqi uttida. Eqqida asaa garssanikka seeraa naagisiyaa asati dalgga payduwaan beettoosona. Issi bagga miyiyaara mabiraatiyaa pooleekka eqqi uttiis.

Dumma dumma meretettaa haaroti de7oosona. Haarotikka daro wode issi dere keehi daro lo7ana mala oottoosona. Xeelliyodekka asaa ayifessi keehi daro injjetoosona.

daro wode asa naati bantta mera loyttanassi giigissanssi daroba go'ettoosona. he go; etiyoobatukke issuwaa gididaage inglizzatto qaala Netrojiniyaa giidi xeessiyooge issippe shiiqidi utti uttiis.

Toophiya dereppe issuwa gidida sohuwan issi mishiriya eqqa uttasu. A maayido maayoykka zo'o bollarakka naxalaa maaya uttasu

So naati banttayo keehi daro lo'iya Farnniichere oosota go'ettosona. He Farnniichere oosotikka asa naatu keetta keehi daro lo'ana mala oottosona. xeeliyodeka lo'i beetosona.

asaa naati bantta hargiyappe paxanawu dumma dumma baahilaawe tsaleta go'etoosona. ha baahilaawe tsaletikka xeeliyode maata mala meray de'ees. etikka coomiyode cammi besoosona.

daro meretatti de'oosona. ha meretattuppe issoy geeggiya. i uttido sonkka lo'iya maatay de'ees.

toophiyaa deren daro televizhiine prograameti dumma dumma televizhiiniyan aadhoososna.ha televizhiine prograametuppe issoy oduwa. oduwankka naa"u asati utidi haasayiidi de'oososa, he asatikka keehi puulatida maayuwa maayi uttidosona.

wolaytta talbajiniya oduwani issi bittane eqidi haassayidi deessi i maayidoykka wolaytta wogaa maayuwaa dunguzza maayissi.

Asaa naati dumma dumma kattaa qommota muussaassi go'ettoosona. He katta qommotuppekka Issoyi ashuwa giidi xeesiyogaa. Ikka dumma dumma ogiyan ka"es. Miyodekka keehi daro mall'es.

Asaa naati ushshaassi go'ettiyobatappe issuwa gididaageeutti uttiis. He ushshaa qommoykka daro asati uyi makkikko mattottana mala oottees.

Cora asati issippe gididi dembba bolla shiiqidoosona. He shiiqida asaykka bootta bullukuwaranne wolaytta wogaa erissiyaa maayyuwa maayyi uttida. Hegaa asa garssappekka naa''u maccati durssaa duriddi doosona.

Asati isssippe shiiqidi maata bollan utti uttida etayyokka seeraa naagissiya asati darobaa odiiddi de'oosona. Eti de'iyosaykka xeelliyode keehi daro lo'es.

Issi dere qonccissanayyo dumma dumma lo''iya miishshati doosona. He miishshatuppekka daro baggaati xeelliyoode keehi daro injjettidi beettoosona. Xeelliyaa asakka keehi daro ufayssoosona.

Alaamene issi dere waani pe'iidaakko issippe shiiqqidi axxiyo dumma dumma televizhiine prograametti de'oosona. Hegaanikka issi taman hanida dumma dumma miishati issippe shiiqqidi aadhdhoosona.

Daro wode asa nayti ushshaassi go'ettabatuppe issuwa gididaagee mirindda gidi xeesoogee haylanddeera utti uttiis. Ayyokka maray zo'odan hanees.

issi lo"iyaa keettan azinaa gelanaassi giigida macca na'iyaa oyde bolla uttada ciishshaa oyqqada uttada guyye xeelawus; qassi guyye baggara muzeti issippe eqqidi xeelidi miiccidi doosona; etikka ciishsha oyqqid uttida.

Daro wode asa na'ay ba mera giigissanawunne loyttanaw go"ettida miishshati issippe shiiqidi beettoosona. Eta garssankka dumma dumma miishshati issippe shiiqidosoona.

Daro daro miishshata bayzziyosan supper markkeettee giyossan mokkoronne asa na'ay miyobay madaabariyaara uttiis, I uttiddo madaabariyakka boottaa maddabariya.

issi mishiriya oossuwaa oottayidda dawus. asi oosuwaa oottiidi maa'iya maa'uwaakka maa'a uttasu. huuphiya bollankka shaashiya aatta uttaasu. a de'iyoosayikka xumi bessees.

Dumma dumma daro wode asa nay go"ettiyo miishshati issippe shiiqida bayzzetiyoosa darotto. xeessidi suppermarkketiya giyosan karetta sawoy madabareera uttiis.

Kaamee ogiyaara siino diya wogga makkiinay biidi dees, issi bagga miyiyaarakka bajjaajje dees, issi bagga miyiyaara qassi asay hemettiidi de"ees , a huphee sohuwara Toophphiya banddiray beettees.

Dumma dumma dere wogaa qonccissiya hiilla oosotuppe issuwa gididaagee oto metan merettidi utti uttis. A miyye baggaarakka qalamiya iqayi beettes.

Tophphiya dere asaa kaalettiyaasatuppe koyiro gididaagee wolayitta biittaa dere xeelliiddi de'es. Ikka wolayitta wogaa mayuwa maayi uttis.

Issi dere kaalettiyaa mishshiriyaa uttada haasayayda deawusu. I sinttanikka cenggurssa xoqqisiyaa miishshaykka utti wuttiis. A maayido maayoykka zo'o miyiyaraka toophphiya banddiray eqqi uttiis

dumma dumma ayife mittatinne ataakiltteti bayzettiyosan issi mishiriya bijaamaa mayada eqqa uttidaara beettawusu. issi baggaara kaaroote giyo atakiltte issi baggaara qassi timatimee de'es.

Asaa naata tirasporttiyaan maaddiyaabatuppe issuwaa gidida bajaajiyaa giidi xeessiyoogee issippe shiqiidi eqqida eta garssanikka qeeri naati tamaresooppe yaageti gelidi biidi diyaageti beettoosona.

Issi erissoy oge bolla eqqi uttis. Ikka eqqidoogee taappeellaara. A miyye baggaara wogga keettati keexetti uttida keettaa mataara doozatikka eqqi uttida.

dumma dumma zal'iya miishshati issippe shiiqidi beetoosona. ha zal'iya mishshatu garsaanikka oydee, jarkkaanee maayuwa meeciyo miishshay issippe beetees. issi bitaneekka beetees.